Sumudaho yaa mitte daga woyi mitte gobba ayimmasenna mayimmase xawisidhanno badooshshu malaateeti sumudu yaa.

Baadi xgga yianniti, mannu babbaxewo dani hayyo horoonsire haqquyiinna dubbuyi masse xagisanno xagga baadi xagga yine woshshinanni.

Owaantete yaa mitte hajora marre gashoottuwiinni woye mittu hasi'ne maroonni manchiwiinni afi'ne hingannirenna marre xaande hasaaphinanni hayo owaantete yine woshshinanni

babbaxxino amma'note dani nooti egenninannita ikkitanna kuni dani amma'nate danna giddo mittoho ortodokisete amma'no harunsaano amma'nite harate hayyooti

Biifado mininna biirote uduunnicho woyi biffe yine woshshinanni